Ninsali nima n bɔŋɔ paɣaba ni dabiban ti pahi bibihi ka linjima nima puuni yino za bi tooni ka ye nɛma ka di kom nyɛ zaɣi sabila '

Daadama m boŋɔ ka bɛ yirina matuuka yiɣirigu ni ka bɛ puuni so gbibi baaji ka di nyɛ zaɣa dozim ka o niŋ nangban pobirigu ka ye daliya boɣuwaɣala ka di kom nyɛ zaɣa sabinli.

Bihi n boŋo ka bi toori kom ka bi shab gbubi bokati nima ka bokati nim maa kom nyɛ zaɣ piɛlli ni zaɣ nuɣso ni zaɣ tampilim ka so pili zipiligu bi ni ka so yɛ daliya boɣa waɣala

Dabba n boŋo bi nyɛla bi niraba ata ka so pili zipiligu ka yɛ liiga ka di kom nyɛ zaɣ dozim ka so jinjɛm ka di kom nyɛ zaɣ dozim ka kom din gbirigi do nimaani tihi ni mori bɛ ni kom gba nyɛ vakaɣali do bi nyaanga